Hwana hudoodori hunofanirwa maningi kuti huende kuchikora. Hwaende kuchikora, hukaende kuchikora hunongwarawo hwokurawo hwakahlamburuka hlamburukawo nekutoitawo muntu wakangwara, pfungwa dzinorumbawo kudai. Hukaswera mumakanyi ndohunozoite humambavha hwakhona hwakura uhwohwo.

Ndumurwa dzega dzega dzinosisa kuenda kuchikora kumboaraidza nekutokurawo. Kwai ndxondo dzemwana dzikange dziri munzvimbo yekuti unonga eyionawo vamweni unokasira kukura kudai nekufunga une edzidziswa zviro zvakawanda.

Vana vadoko vanofanira kuenda kuzvikora, mazwa! ,abereki nyasai kukuridzira vana vaende kotaticha, vaswerewo veirye mabhuku. Chiro chakanaka maningi kuzoona mwana wako adhokodheya mangwani.

Ana adoko eku mapuraimari iyo anosisirwe kuenda maningi kuchikora kuti aodzidzira wo kunyora, kuerenga neku toimba kana kuremekedza kwemene izvo vanod zidziswa khona iyoyo, tsika nemagariro zvakanaka muntharaunda mwega mwega.

Tinofanokubonga maningi hurumende yedu ngendaa yekuti hurumende yedu inozama maningi kuti zvikora zvinge zviri munzvimbo dzakasiyana siyana ngenyaya kuti muntu weshe unosisirwe kuti afunde zvinyari kuti kwai chiri kuretu kana kuti chiri padhuze muntu unosisirwe kuti afunde.

Mwana wega wega paari unofanikirwa kuti aenda kuchikora, kana makore ake achinge aba aguma kuti hai wakusisirwa kuti hai wakuenda kuchikora, unofanirwa kutoendeyo ngendaa yekuti zvakanaka maningi kuti mwana weshe aendeyo ende ikodzero yake, abereki anotofanira kudzibhadhara maredzo dzinenge dzechidiwa kuti mwana afunde.

Vana vadodori kana kuti ndumurwa dziya dzinosisirwe kubaaende kuchikora nhokuti vanofundiswa tsika nemagariro zvakanaka mukuita munharaunda zviyani ngekuti pamweni pakhona vana vakabaaswera vari mumamhatso umu ii vanobaite mbavha dzisikaiti.

Zvakhanakha khuti vana vadokho vaende khuchikhora. Anamai neabereki vevanavo avavo vanosisirwa khubanyasokubhuira vana vadokho khuthi endai khuchikora mwoofunda veivabhuyira nezvazvakanakira khufunda nekubhadhare mare dzinonga dzechidiwa.

Vana zvekuma phuraimari vanotodzidziswawo peyani kuchaya zvibaro, kunyora chiyungu nekuchireketa amweni ana ekuma phuraimariyo unototambudzika kuti mwana unou haachatiruma nekubhuya chiyungu amunaa eibaachibhuya chemene chiyungu.

Vana vadori dori vanofanirwa kuenda kuchikora. Kona kuchikora, anoodzidziswa zvakawanda, zvinobvire mukuremeredza asharuka, kutoziyawo kuti muntu ngandiite zvakanaka nguwa ngenguwa, ngandisaba, ngandisaite zvakadai. Ndizvo zvinoendera ana kazhinji kuchikora, nekukonawo kuwerenga.

Kufunda kwevana adodori chiro chakanaka maningi , vana vanofana kuenda kumapuraimariyo iyo veienda veifunda kuita kuti vazoonawo kuramba veienderera mberi mune zvekufunda kwavo vanofanikirwa kufunda vana ngendaa yekuti akasafunda vanoita marombe emumakanyi.

Kufunda kwekupuraimari kwakanaka. Ndikona kutori nemakore akawanda ekufunda, ngendaa yekuti ndikona kunotanga kufu kuti ndxondo dzemwana dzitatamuke dzikone kufungawo dziri dzega dzisine kukayaniwe mukati pheya.

Vafundisi vanofundisa vana vekumaprayimari, vanofanira kubabongwa, ngendaha yekuti, mwana unoguma asina chanokona nekunyora, nyangwe kufunda kuyerenga kudayi, unenge asingazvikoni, asi unozotobvako kumaprayimari yoyoyo, unenge okona zveshe.

Ndichiri chimwana chidodori ndairamba maningi peyani kuenda kuchikora ndeida kuswera hangu ndeitamba nambuya angu kubeni vona vairamba veiti enda wofunda ndakazozviona kukosha kwazvo kuti ukange weienda kuchikoro zvakawandazvo zvisina nebasa rese hautombisangani nazvo.

Vana vadoko vanofanira kuenda kuzvikora. Muzvikora umu ndimwo mwavanoenda voaraidza nguwa nekutookura kunenge kune vamweni vantu veichidzidziswa tsika nemagariro zvinodiwa munharaunda mwega mwega.

Vana adoko vanofanira kuenda kuzvikora kumaphuraimari iyo, veiofundiswa kuchaya zvibalo, kunyora chiyungu, nekuchireketa. Zvinoshamisa pheya kuzwa kamwana kekuphuraimari kechibaabhuye chiyungu chakabaaperera.

Vana vadoko vanofunda kumapuraimari vanoenda kofunda zviro zvakawanda maningi kakurutu kudzidziswa zviro zvakanaka zvekuita munharaunda nezvakashata zvacho zvekusatoita vanozvifundiswa mumazvikoramwo, muntu weshe unofundiswa.

Kufunda kwepadenga kwakanaka maningi, ngendaa yekuti vanhu vazhinji vanotozviziya kuti unono kufunda kwepadera ndikona kwaanoziira kuti vanode kunyatsoitei muupenyu hwavo, vonyatso kuchifunda ngezvavanoda kuchiita izvozvo zviine udzamu.

Vana vekumasekondari vakufundiswa kushandisa makombiyuta vetsvaka ruzivo padande mutande muntu weshe anenge achitsvaka tsvaka kuti iya ndikanyora izvi zvoita kutora ruzivo rwakawanda.

Kuende kuchikora chiro chakabaanaka maningi. Azvinandaa kuti kusekondari ere, ngendaa yekuti kusekendari, muntu ukafunda, ukanyora zviro zvako, ukabaakona zvemene-mene, unoendererawo mberi nekufunda. Woendawo mberi kumayunivhesiti kana kumakhorejiyo.

Kufunda kwekusekendari kwakanaka ngokuti ndikwona kunozoita kuti muntu aite mapepa anozomuendesa mberi . Kuti echide kuite dhokodheya unoendeswa ngendaa yekuti unenge apasa kusekendari iyo apedza ochizoende kuyunivhesiti kofunda.

Kumasekendari nekuma Inivhesiti kubarifunda kwepadera kwemene ngendaa yekuti ndikwona kwokuti muntu unofana kubva nebepa rinozoita kuti aone kuenderera kumberi kana achinge apasawo unoendererawo mberi akafoira unoangira kunyora kusvikira kwana.

Kufunda kwekusekendari kwakambaanaka ngendaa yekuti vantu vanotodzidziswa kuite makhanika kana kurima. Pavanenge vechitodzidziswa kurima paya vanenge veitopuwe mbeu vechisime muvhu vechinyatse kuone kuti hayi mbeu yakati inode mvura yakawanda ere kana kuti aidi mvura yakawanda.

Kumayunovhesiti vantu vanofunda zviro zvakasiyana siyana vamweni vanonga vari anamakanika vanenge vachitofunda ngezvemivha vechitofundira kudzinasira kuziye kuti ichi chinoende pakati nekuona kuti movha ikaitambudzika yakadai inofanira kudini.

Kuzvikora zvekusekondari vana voga voga kunofundiswa maningi kuti ashandise maoko ake .Ukapinda munyika umo wechibaaziya kuti ndikasona kudai kana ndikabikawo zvakadai ndikatengesa wotoonawo chimare.

Chiro chakanaka maningi kuti vana kana vantu vasharukwa vafunde zviro zvinoenderana ngemaoko awo. Vafunde mabasa emaoko. Nyange zviye zvekuti muntu aite makanika kana kutobika kana kutotsetsawo zviro zvinotsetswa, weitengesa.

Vana vekumasekondari vanofanirwa maningi kudzidziswa kuti hai kufunda chiro chakanaka uye chakanakire chiini ngendaya yekuti vamweni vanenge vasingatobazviziyi payani kuti vanyambokura vanyambofunda vachazoitei muupenyu hwavo vanofanira kudzidziswa maringe ngezveupenyu chaizvo.

Kuzvikora zvekusekendari zvakasiyana -siyana. Kune zvekuti munthu unoenda eipetuka kai kwake, kwozoita zvekuti kune zvimweni zvinotozi vanotogareyo kuchikora kwona iyoyo vozouya kana zvikora zvavharwa. Zvabeurwazve ,vopetukazve.

Kuchikora kwakanakira kuti unofundiswe zviro zvakasiyana-siyana, pamweni pakona umweni mwana anenge asingakoni kuita zvemabhuku azvi, unenge ekonavo zvekurumba kana kutamba bhora, kana kutosima murivo vemene nekutoita zvekutorima rima unenge eitokona nekufundiswa zvona izvozvo.

Kuzvikora zvemasekendari su unoone vana mangwanani ega ega vechirumba vechiende kotaticha oane kuone vana vakandogara muntaraunta veindoteerane nemushana azvizi kunaka maningi amweni ana asikana anotokase kuroorwa kusafunda.

Mwana woga-woga unofanirwa kufunda antuwee. Ikodzero yemwana weshe kuti aende kuchikora, afunde ngendaa yekuti vamweni vasikana neakomana anopeisira ooite zviro zvisikashandi muntaraunda, vasikaendi kuchikora.

Kuzvikora zvekusekondari kwakanaka ngendaa yekuti akuzokombedzi kuti uyu murombo uyu mupfumi muntu weshe unenge akapfeke zvakafanana unonga akapfeke inifomu yakafanana neumweni weshe azvizokombedzi zvakawanda zvemuntu.

Mwana vega-vega ikodzero yake kuti aende kuchikora afunde. Unofanirwa kunga ari muntu asikasweri andori pamhatso. Kuti vamweni vavo kunyanya-nyanya vasikana vanokasire kuroorwa kana kuite mimba, vasati vatombofunda kana kuguma pari hapo.

Muntu weshe unofanirwa kufunda kunyanyanya mwana wemusikana unofanirwa kufunda mwazwa ere. Chiro chakanaka maningi kuti mwana uyu musikana ndidhokodheya ndimbuya nesi chiro chakanaka maningi ngendaa yokuti vanasikana vakasafunda vanorumbira koororwa.

Kumasekendari kunofundiwe zviro zvakawanda zvinosanganisira zvibalo, kukone kusona, kurima nyangwe kutoemba kwemene vantu vanenge veifundiswa nekubika vantu vanotomboite nguwa yekumboenda kukilasi kwavo veibika veifundiswa zvakawanda maningi.

Kufunda kwekusekendari kwakabaanaka ngendaa yekuti vana vanofundiswe kuchaya zvibalo, kunyore chiyungu nekutochirekata peyani. Ngokuti pamweni pakona panenge peida kubhuya ngechiyungu, mwana unofanira kutochikona kuchibhuya. Nekudzidziswazve kurima, vanodzidziswa.

Vana vekumasekendari vanofanikirwa maningi kutire kuti vaone zveshe zvavanoda kuti vaone kuzopasa angange arimune kana zviri zvimweni zvaanofunda anofanira kundira muma mudzimba dzakaakwawo zvakanaka mune macheya ekugara.

Zvikora zvekumasekendari ndikona kunofunda vantu maningi kutotamba nevamweni zvakanaka kugara neamweni zvakanaka muntaraunda. Ndikona kwavanofundiswazve kurima kuti mbeu inoiyi ukaisima mwedzi vakati inoita ere zvakawana-wanda.

Kufunda kwekumasekendari kwakabaanaka ngendaa yekuti ndikona peyaa kunodzidziswa vanthu kuti vaone kuremeredza vanthu tsika nemagariro evanthu mumakanyi nemuntharaunda kutokonao kugarisana nevanthu.

Mazuwa anaya payani kufunda kwakabazoitwe kuti kubaite nyore ngendaa yekuti ana anenge einyora muzviyungu kudai zvinonyorwa zvakaita zvivhiti vhiti zvinonyorwa zveito zveitoiswemwo zviro zvavanenge vechifunda ende zvakanaka ngenyaya yekuti mwana unokura akangwara aazobaiti ingatei zibungu mupeee.

Kuzvikora zvekusekendari antu akuru naana adoko amweni anenge amboo mumakanyi vambogara vanotenderwa kupetukazve kuchikora uye kufunda kuti vaone kunyorawo bvunzo vanyorawo vopasa voona kuendeswawo mberi.

Kufunda kwekusekendari kwakanaka ngendaa yekuti vantu vanotofundiswa tsoka nemagariro zvinofanike kuitiwa kuntaraunda uyezve nemwona muchikora mwoumwo tsika vanofanika kufundiswa uyezve nekubhuirwa kuti hai mukakasika kuite zvemajaha muri asikana munosiye chikora pakati.

Kufunda kwekuma Univhesiti iyo, akuna kuti kwai hai muntu wakura ere kana kuti muntu wachembera . Muntu weshe unotenderwa peya kuendeyo. Nyangwe vantu vanenge vakambobara vakaroorwa vaya vanofanikirwa kuenda veiofunda kuitikira kuti vaitewo maphepa anovapawo mushando.

Kuti vantu pheyani vazozi ah uyu muntu uyu waadhokodheya, uyu muntu waaticha uyu muntu waachiinyi mundaramo mwake unenge akatoenda kuinivhesiti kootaticha maningi zvine udzamu maringe ngezvaanenge echida kuzoita pheya.

Zvikora zvekumaUniversity iyo umwe naumwe unenge une kwake kwaanenge eifundira. Maticha anekwawo. Madhokodheya anotofundirawo kwawo kunenge kuchienderana nezvavanenge vachiita panguwa yakhona iyoyo vantu avadhibani.

Kufunda kwekuma inivhesiti kwakanaka ngendaa yekuti munthu unonga eibaziya kuti zvinzezvi ndakufunda zviro zvinoita kuti ndizoite makanika ,ndizoite bhiridha kunasa kufunda ngemwo ngemwo kunasa kudzamisa

Kufunda kwekumayunivhesiti kwakanaka ngendaa yekuti akunyanyi kuwanze kuti kwai munthu ngaanyore kudai ngemaoko ake kune michini yavanotoshandisa kunyora nekubudisa ndiwona mapepa avo avanenge vanyora zvakatonaka zvinoite kuti zviite nyore kufunda.

Vantu veshe vanoende kumayunivhesiti vaya vanotoguma votopuwe pekugara pakanaka maningi, veipuwazve nechikhafu kwona iyoyo vozosanganazve mukufunda. Mukufunda vanofundirazve mumphatso dzakanaka, dzakaakwa zvakanaka dzine kudavadwa.

Kufunda kwekumayunivhesiti kwakabanaka ngendaa yekuti vantu vanenge votozviziya kuti inini ndinoda kuite zvekusona eii vanonyase kufunda vanenge venyase kufundiswa ngezvekusona kunyase kudzaka dzaka nazvo veifundiswa kunyari kuaka antu anenge eifundiswa.

Kumayunivhesiti iyo madhokodheya paya anotore makore akawanda abariyo echifunda mwazwa unoite makore akawanda achiriyoachifunda kuti anyase kuziya denda iri rinoitwa murapirwei muntu wauya akadai unoite murapirwei.

Kufunda kumainivhesiti iyo, kwakanaka ende akuna zera rekuti kwazi kwai hai uyu haachaiti. Kufunda hakuperi ende hakugumi. Unokona kuramba weindofunda weindofunda, woita mapepa ako ari muzita mwako.

Kufunda kwekumayunivhesiti, kunoitirwa kunyanya-nyanya munzvimbo dzakabaanaka. Zvinenge zvakaakwa zvikora zvachona, kuti muntu weshe, kweshe kweanonga eibva kumativimana enyika, unoguma eionawo paari kuenda pakanaka, uyezve panenge pane pokugara.

Muntu wega wega paari unofanikirwe kuite shungu dzekubafunda anhuwee ngendaa yekuti kufunda ukange uri muntu wakafunda wakaendawo kumauniversity unoitawo chiremerera chisina muntu unenge asina kufunda kana usingatozii nemusiwo wechikora.

Akitiww kufunda chiro chakabanaka mazvizwa, muntu ukange urimuntu wakafunda unoitawo chiremerera aujairirwi ngevantu vakawanda unenge weiremeredzwa muntaraunda mwaunemge urimwo ngekuti vanhu vanenge veiziyawo aaa muntu uyu wakarya mabhuku.

Ndinofarira kubonga maningi vona vanoona ngezvekufunda asi pamweni pakona unono kunanaChipinge unono ma yunivhesiti aifanikirwa kuwandawo kudai kuti vandu vaone kufundira kudhuze nekumakanyi avo

Zvikora zvemayunivhesiti zvinofane kuwanda nzvimbo ngenzvimbo inofane kuite onini zvinofane kuitawo mayinivhesiti antuwoye zvakafanane nekwedu unono kumakanyi kuitawo chimwe chiyunivhesiti chimwe chekuti muntu weshe unenda muntu weeshe weinyade kufunda kuenda mberi unotikabezwa ngendaya yekuti zvinenga zviri kuretu zvikora izvi.

Kumayunivhesiti hakuchitiwi pheyani kuti kwai uyu ngaasauya uyu ngaauye. Kana muntu uchinge une zvakakwana zvekuti unoende kofunde mberi, unotoenda. Hazvina zera rekuti kwai ndingi wakurisa haachaiti, kwai kufunda hakuperi.

Kufunda kwepadera kana kuti kwemayunivhesiti kwakanaka maningi ngendaa yekuti hai muntu unotoenda ofunda zviro zvaanobaziye kuti zviro zvinoizvi zvichandionese mushando zviro zvinoizvi, zvichaite kuti ndienderere mberi nehupenyu hwangu.

Mwaimbozviziya ere kuti kumayunivhesiti kunenge kunewo vanotofundisawo vanenge variyo vakafundawo ngezvavanenge vechifundisa, ndikona kunenge kuchifundiswa vantu zvidavado zvakasiyana siyana zvoupenyu ndokwaunofunde zvakawanda kuti munyika umwu mwakamboeme kudini.

Kimayunivhesiti vantu vanobaafundire munzvimbo dzakabaanaka. Kana kuri kuti muntu unonga weifundire ,zvekuhloye ngazi kana azopedza zviyani, anonga ari munobaari nemichini inonasa kudzidzisa zvemene -mene, zvinobuda kana muntu ahloya.

Kuma yunivhesiti kuno dhibana vantu vakaba siyana siyana Mandau Mandebele Mazezuru asi chiro chiri chimwe chava hambira chiri chekufunda muntu weshe anenge eida kufunda.

Kumayunivhesiti iyo ndikona kwekuti munthu unenge obaaziya kuti inini ndoda kuita chakati unenge oobaafunda maringe ngezvaanoda kuita, zvaanoda kuita zvacho unenge oozviita muudzamu zvakadzama zvemene.

,Kufunda, kufunda chiro chakabaanaka maningi ngendaa yekuti ukaende kumaYunivesiti unoone vantu akawanda variyo ende azvinandaa nekuti kwaimuntu wakura wachembera vanenge vandoriyo veifunda ngendaa yekuti kufunda chiro chakanaka kufunda kunoite kuti uremeredzwe kunoitawo kuti uite chiremerea munharaunda.

Kumayunivhesiti iyo vantu vakuru nevana vadoko vanenge variyo veshe vechifunda maererano ngezvevanoda kuzoita mundaramo yavo ngenyaya yekuti vaya vanoda kuzoita madhokodheya ndikwona kwavanoenda koozvifundira kwona iyoyo.

Kufunda kwepadera kana kufunda kwekumayunivhesiti yo kufunda kwakabaanaka. Asi kudai unono kwedu unono kumakanyi kwedu unono vaititutsirawo mayunivhesiti. Zvaitiitirawo nyore kuti tionewo kuita mapepa akawanda. Ngenyaya yekuti zvinezvi munzvimbo yedu mungori neyunivhesiti imwe. Ayisati yatotanga zvayo kushanda. Tinotamba rwendo rwakakura kuti tione kuenda kumayunivhesiti.

Kufunda kwekumaYunivesiti kwakanaka ngekuti akuna kuti kwai hai nguwa yakati munhu achatatichi nguwa yega yega wechinyada kutaticha unonga weindotaticha uyezve unokwanisa kutoenda wetoenda kumboobvunza unenge weikufundisa muri vaviri mwega unotobvunza wonyase kufundiswa.

Kufunda kwekuma yunivesiti iyo kunodhibanisa vantu vakasiyanasiyana vantu vanoende kofundana fundana kudai pamweni pakona unoende kofundawo nevekuretu nevenzvimbo dzimweni vanobhuyawo mitauro dzakaba asiyanasiyana.

Kufunda kwepadera kana kuti kufunda kwepa yunivhesiti kunodetsera vantu vakawanda maningi ngekuti vamweni vantu vanenge vogumirwa kuti hino ndochidini ndapedze kunyore bvunzo dzepashi kudai. Ukaenda ku yunivhesiti wogumeyo ukatoita chaunotoita unotodetsereka muupenyu hwako hweshe.

Mumayunivhesiti pheyani zvikora zvakhona zvakabaakwa zvakanaka maningi .Zvakaakwa zvine zvidavado mukati. Ukange uriyo mwoyo wako unobaayevedzwa pheyani, kubaadakadzwa kuti heyi, wozwa neshungu kuti dai ndashingirira ndirambe ndeiendererawo mberi ndione kuenda kuyunivhesiti.